Afi sia nye tsi aɖe to si xɔ yi aɖe le afi ma. Akpaɖelawo hã le afi ma. Nudzrala hã wo le afi ma. Nyɔnu kple ŋutsuwo ƒoƒu ɖe afi ma eye ame aɖewo do awu dzi.

Hunyahunya aɖe le edzi yim le afi sia eye asrafo la le le avu dome la le nyɔnu woame eve sia le vevesese me eye ɖevi la kɔ asi bu eƒe ŋkume. Ame aɖe hã le woƒe megbe si le foto ɖem wo.

Ame soawo nye ŋutsu woame etɔ̃ aɖe si le agble aɖe me, wodo nuku la ɖe fli me eye wo katã wodo awu ɖeka. Wo katã hã wonye ŋutsua woame etɔ̃ eye tsi wum ɖe woƒe …

Dɔnɔdzikpɔla sia le abi dom na dɔnɔ sia eye dɔnɔsia le teƒe aɖe kum. Ame aɖewo hã le woƒe megbe. Dɔnɔdzikpɔla sia do awu eye wokɔ kuku aɖe kɔ bu ta.

Nyɔnu siawo do awu ɖeka eye ɖeka tsitre ɖe wo dome do awu dzẽ. Wo katã wole dzidzɔkpɔkpɔme eye wole nu kom. Wo katã wonɔ anyi ɖe akpatɛ aɖe gɔme eye wole dzidzɔ kpɔm.

Me siawo le srɔ̃ɖeɖe wɔm. wome sugbɔ o. Am e woame atɔ̃ nɔ anyi le wokpɔm. Sɔfola tɔ ɖe ŋgɔgbe le srɔ̃ɖeɖela kpɔm na wo. Nyɔnula do awu ʋii eye ŋutsula do awu yibɔ.

Afi sia nye asi aɖe sike boblo dodo le edzi yiyim. Ame aɖewo va le nu ƒlem eye ame aɖewo hã le nu dzram eɔu aɖewo le yiyim eye ɖewo hã le gbɔgbɔm. Amewo hã le yiyim , gbɔgbɔm le woƒe nuwo dzram eye ame aɖewo le eƒlem.

Xɔ siawo le tɔ aɖe to si amadede vovovowo le wo si. Xɔ siawo sugbɔ ɖe afi ma eye tsi sia hã zrɔ nyuieɖe.

Ame siawo le srɔ̃ lem. Wonye srɔ̃ɖela aɖe siwo le srɔ̃ ɖem. Nyɔnuwo tɔ ɖe akpa ɖeka eye ŋutsuwo hã tɔ ɖe akpa ɖeka le dzidzɔ kpɔm kple wo. Nyɔnu la kple ŋutsu la do awu ʋi.

Ame siawo nye hiãtɔwo wonɔ anyi ɖe anyigba le kuku ɖem na naɖe. Ŋutsu sia hã nɔ anyigba le nu ɖam na wo. Ame siawo lé agbalẽ aɖewo ɖe asi eye wole wo wum ɖe yame be amewo na xlẽ nu si le edzi

Ame si ame sia nye dzogbe ŋutsu aɖe si do batakari eye ame aɖewo le ŋu ƒom. Dzogbetɔ siawo tɔ ɖe megbe eye wole ame si le ʋe ɖum la kpɔm.

Ame siawo nye yevu aɖe siwo le yameŋuɖoƒe. Ame aɖewo gbɔ eye ame ɖe ame aɖewo hã yina. Wokpla bagi eye ame ɖeka aɖewo hã le woƒe bagiwo ɖe asi. Ame aɖewo nye nyɔnu eye ɖewo hã ŋutsu.

Nyɔnu kple ŋutsu sia tɔ ɖe eye wole nu kom. Ɖeviwo hã le woƒe megbe, ame tsitsiwo hã le afi ma. Nyɔnu kple ŋutsuwo hã le wo dome. Wonɔ anyi ɖe zikpi dzẽ aɖe dzi eye ŋutsu aeɖe hã tɔ ɖe ŋgɔgbe ɖaa.

Nyɔnu kple ŋutsu sia le, nyɔnua kple ŋutsu siawo le xɔ tame. Ŋutsu aɖewo le anyigba eye nyɔnu aɖewo le xɔa tame. Nyɔnu aɖewo hã zɔ gbɔna. Agɔnɛtiwo ƒo ʋlã xɔla.

Nyɔnu kple ŋutsu sia wota avɔ eye wole wo ɖum. Wokɔ dzonuwo da ɖe woƒe kɔme. Ame aɖewo hã le woƒe megbe le boblo dom woɖuɖu sia. Wole azã aɖe ɖum.

Ame siawo nye ame gbogbo aɖe siwo le teƒe aɖe. woƒo ʋlã ɖe ŋu aɖe si va le yiyim gbɔ. Eŋu sia tri ɖe nɔnɔme ɖeka me eye wole yibɔ. Ame ɖeka hã tɔ ɖe eŋua tame.

Ame sia le nu dzram. Enɔ anyi ɖe nu ɖuɖu aɖewo gbɔ eye ame bubuwo hã nɔ eƒe megbe. Wonɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ame aɖewo hã le foto ɖem wo.

Afi sia nye tsi aɖe to si gbemumu geɖewo le, atiwo hã le afi ma si nye agɔnɛti. Exɔ kɔkɔ aɖe hã le afi ma. Emɔ aɖe hã le tsia to si amewo ate zɔ edzi

Yevu siawo le sɔlexɔme. Ame aɖewo kɔ woƒe asiwo ɖe dzi eye ame aɖewo le foto ɖem wo. Wo katã wodo ŋɔti bu nu si aɖewo tso dɔlelewo me.

Afisia nye dɔnɔkɔdzi si ame tsitsiwo mlɔ anyi ɖo. Dɔnɔdzikpɔla do awu kɔ le eɖokui nu dzɔm be dɔlèlea aɖeke ma ka ye o. Aba dzi kple dɔnɔ, dɔnɔ geɖewo le afima.

Hunyahunya aɖe le edzi yim le afi sia, ame siawo katã nye yevuwo si le kɔ dam le wo nɔewo dome, yevu siwo geɖewo nye ŋutsuwo eye wole asi ƒom wo nɔewo.

Ame siawo nye dunyahelawo si ƒoƒu ɖe sewɔtakpekpe me. Wo katã wo nye ŋutsuwo eye eɖewo ɖɔ ŋɔtibunu eɖewo hã kɔ asi kɔ le wo nɔewo ƒom. Ame siawo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka be yewoa dzro nya me.

Etsi lé ɖevi sia eye wòtɔ ɖ ŋu kɔkɔla dzi be etsi megage ɖe ye ŋu o. Etsi lé exɔlawo kple eŋula. Nu geɖewo gblẽ le afi sia.

Ame siawo le boblo dom woƒe ame vevie. Ame siawo nye nyɔnu kple ŋutsuwo. Wo tɔ ɖe gakpo aɖe ŋu eye wole dzidzɔ kpɔm eye wole foto ɖem eye amewo hã ɖɔ kuku.

Ame siawo nye nyɔnu kple ŋutsuvi siwo do awu ɖeka, wotɔ ɖe ŋgɔgbe eye nufialawo le nu fiam wo, wole… wo katã woɖɔ gaŋkui eye wo dzɔ wo ɖokuiwo.

Dɔnɔbadziwo le afi sia eye dɔnɔdzikpɔlawo le dɔnɔ siawo dzi kpɔm, dɔnɔ geɖewo le vevesese me eye womlɔ anyi ɖe aba dzi, dɔnɔ kɔ la dzi lolo ŋutɔ.

Afi sia nye xɔ aɖe me si seƒoƒowo le, suɖiwo hã le zikpiwo dzi eye dzododo vi aɖe hã le afi ma. Xɔ sia me nyakpɔ ŋutɔ eye nutatawo hã le glia ŋu.

Ame siawo le gakpo aɖe dzim le dɔ wɔm. Wonye woame ene eyewole dɔ la wɔm. Wotsitre ɖe gakpo la dzi le nu ƒom na wo nɔewo aleke woawɔ dɔ la. Ame siawo le dɔ wɔm le tsi aɖe to.

Ame siawo le ati gã aɖe gɔme. Ɖeviwo sugbɔ ɖe afi ma eye dɔnɔdzikpɔla le ɖevi siawo kpɔm. Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le evia ɖe ata dzi eye wo le abi dom na ɖevia.

Nyɔnu sia le anyigba tutum le akpatɛ aɖe me, ekplɔ ha le afima, ye bagi aɖe ha le anyigba, abati aɖe ha le afima, wo kɔ nu ɣie wo kɔ da ɖe xɔame.

Nudzrala aɖe le awu dzram eye ŋutsu sia le awu ƒlem. Nyɔnua aɖe hã tɔ ɖe egbɔ. Nudzrala sia kpa evi ɖe megbe eye awu siawo le nane dzi le anyigba.

Ame siawo nye indiatɔwo. Wole woƒe aza ɖum eye edzi le wodzɔm. Ɖeviwo le afima, ŋuƒoƒo kple ʋeɖuɖu le edzi yim. Ame geɖe hã le nuƒom na wonɔewo la fima.

Srafo aɖe tɔ ɖe afi sia si le mɔ nam aɖewo amewo. Ame siawo hã tɔ ɖe anyi kple wo viwo sile dzɔdzɔm be wὸ aɖe nava kɔ yewo.

Ɖevi sia nɔ anyi ɖe gɔta aɖe to si me ƒoɖi ŋutɔ. Gbemumu kple nu vovovo kple tsi ƒaƒawo legɔta sia me. Ɖevi aɖewo hã le zɔzɔm gbɔna gɔta la to eye amewo hã le yiyim.

Nyɔnu kple ŋutsu sia le nyadzɔdzɔ sem le woƒe nukpɔmɔ dzi. Wonɔ anyi ɖe wò ƒe xɔ me le woƒe aʋa dzi eye wò ame eveawo le nu kpɔm le woƒe aʋa dzi. Atikutsetse hã le kplɔ aɖe le afima.

Awusatɔwo do woɔe awu ʋi eye wole exla ƒom woƒe ekpe, ameha ɖewo hã do awu yibɔ, ŋutsu kple nyɔnuwo hã le wo me eye ame aɖe hã dro nane ɖe…………

Ŋutsuvi wo ame etɔ̃ sia le emɔ si kpea ɖe mía ŋu be míakpɔ nugbagbe viviwo me kpɔm. Ame aɖewo hã nɔ anyi ɖe woƒe megbe le kplɔ̃ ŋu le emɔ sia hã zam. Ŋutsu siawo le nu kom eye wole dɔ la wɔm le dzidzɔkpɔkpɔ me.

Ŋutsu sia nɔ tevi dzi eye tevi la le ɣie. Tevi sia kɔe yina ɖe teƒe aɖe. Eʋu aɖe hã gbɔna eye ŋutsuawo le eme. Ŋutsu do afɔkpa hele tevi la dzi.

Nyɔnu siawo nye aboƒolawo si le abo ƒo ƒe wole abo ƒom eye nyɔnu ɖeka dzo be yeaƒo abo la de eme, ame siawo do atakpui kple awu dzɛ̃.

Ame siawo nye dɔnudzinusrɔ̃la siwo kɔ nukpakpa aɖe kɔ le wo fiam. Woko nukpakpa sia ƒe dɔme eye wole nu siwo le eme la fiam wo.

Yevu siawo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka le foto ɖem ame aɖewo, nuƒomɔ aɖewo hã le woƒe ŋgɔgbe, eɖewo nye ŋutsu eye eɖewo hã nye nyɔnu, nuƒomɔ woame eve tsitre ɖe akpa ɖeka eye suetɔwo hã la ekplɔ la dzi.

Esiawo nye xɔ tula aɖe siwo le xɔ tum. Wonye wòa me etɔ le xɔ la tum. Wòle dzidzɔ kpɔkpɔ me. Wo katã wò ɖo kuku eye woƒoƒu ɖe teƒe ɖeka. Xɔ tula ɖe hã le wòƒe megbe ɖa.a